Aantu yamwe oha ya tekula oohi, haye dhi sile oshimpwuyu moku dhi pa iikulya opo dhi wape oku koka tadhi endelele. Nelalakano opo ya shuwe okudhi landitha uuna dha koka nawa yo yiimonene shawo osheelelwa. Onyama yohi oya talikako onga yi na uundjolowele momalutu getu omolwa iitungithi mbyoka ha tu mono oku pitila muyo.

Kehe omuntu konyala moshilongo shetu Namibia okwa hala ashike akale ena oshigunda shoongombe, oshoka odha simanekwa uunene omolwa omauwanawa gadho ngoka hatu mono kudho. Uuna omumati ahala omukadhona ohagondo omukadhona gwe nongombe, oyina woo onyama ombwaanawa oshowo omahini yo yamwe ohaa longitha oshikafa shadho okunduluka mo iinima yayooloka.

Oohi ohadhi adhika momeya moka hadhi vulu oku kala uule wethimbo dhina ashike omwenyo. Aantu ohaye dhi kwata nduno nokukedhi landitha. Yamwe ohayedhi kwata onga osheelelwa oshoka odhina onyama ombwanawa ndjoka hayi kaleke omalutu getu gena uundjolowele omolwa iitungithilutu mbyoka aantu haa mono oku pitila monyama yawo.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mboka ha ya sile iinamwenyo osho woo iimeno oshimpwuyu. Aantu yamwe oya shitwa ye na iikaha iiwanawa, ano ha ya kunu iimeno. Oha ye yi kunu nduno ndele uuna ya koko nawa, ohaye yi landitha opo ya wape yiimonene sha shomondjato.

Opena omikalo odhindji dha yooloka dhokukuna, yamwe ohaya kunu momapya yamwe ohaa longitha ashike omikalo dhika omipe dhika dhopaungomba, omuntu hakunu muupokopoko ndele tewu tula pehala lyotumba mpoka ewete kutya owa gamenwa itawu yonagulwa nando okosha,

Uuyuhwena owu hole oku kalekwa mehala lya gamenwa nawa ano moka ita wu vulu oku liwa po komayoka osho wo kiilyani iikwawo. Oha wu kalekwa mehala moka ha wu pelwa iikulya osho wo omeya, ehala lya yela opo ka wu kwatwe komikithi. Oyendji oha ye wu tekula omolwa onyama osho wo okulanditha.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa ano hakunu iimeno e tayi mene nawa tayi endelele. Una omunafaalama gwontumba akunu nawa iimeno ye ndele tayi koko ohayi landitha po nduno opo awape iimonene sha shomondjato.

Aantu yamwe oya tya iikaha iimanawa nokukuna iimeno yawo. Iikwamboga oyo yimwe yomiimeno mbyoka hayi kunwa kaantu. Ohayi koko lela nawa nuuna ya koko ohayi ka landithwa po, opo omunafaalama i imonene oshimaliwa shomondjato.

Ohii ohadhadhikwa momeya, odhili nduno pomaludhi ogendji, opena ohi yimwe ndjoka onenenene yashitwa nawa hayi kala mefuta, uuwanawa wadho odhoka kutya ohadhivulu okulandithwa eta dhi etele omuntu gontumba oshimaliwa, dho ishewe odhina onyama ndyoka hayi tidhapo omukaga.

Aanafaalama oye na omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Yamwe oha ya longitha omandini yo yamwe taya longitha omayemele, ashike omukalo gumwe ogo ngoka gokulongitha ominino ndhoka yedhitsa oombulu. Omeya oha ga yi ashike gu ukilila koshimeno, shika oha shi kwata nawa omeya ano omeya ihaga hepa uunene.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iinamwenyo osho wo iimeno oshimpwiyu. Ohaya tekele nduno iimeno yawo nelalakano, opo yi koke nawa yo kaayi se komutenya oshowo kenota. Uuna iimeno yawo ya koko nawa, ohaye yi landitha e ta ya imonene sha shomondjato.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya oshowo omeya , ohayeyi tekula omolwa onyama, omayi oshowo okwiimonena sha shomondjato okupitila momalandithilo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hai tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpiyu nduno oku pewa iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaya yeyi tekula omolwa omayi oshowo onyama. Uuna dha koka nawa ohadhi landithwa nokwii monena sha shomo ndjato.

Otuna omaludhi gomagumbo, ano opena omagumbo go pashinanena ngoka ga tungwa noondhopi. Po opena wo omagumbo getu ngaka go pamuthigululwakalo, ngoka ga tungwa tungwa niiti go ogena oondunda dhoomwiidhi. Omagumbo ngaka oga simanekwa shaashi ogo twa adha haga longithwa kooKuku yonale.

Aantu ohaa longitha omikalo dha yooloka oku kwata oohi. Yamwe ohaa longitha oonete na yamwe ohaa longitha iishongo nosho tuu. Oohi odha simana omolwa iitungithilutu mbyoka ha tu mono oku pitila monyama yadho. Ohadhi vulu oku eetela omuntu iimaliwa mondjato oku pitila momalandithilo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi giiyamakuti ogendji. Onkoshi oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi e ta aazayizayi moshilongo shetu. Oya simana molwaashoka aantu ohaa li onyama yawo ,yo yamwe ohaa longitha woo oshipa shawo okundulukapo iinima ya yoolokathana.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi mokupulula omapya gawa. Ashike sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho omambakumbu ogeyako ngoka haga longo omapya ogendji mesiku go ohaga ningi woo iilonga iipu , ashike eshina ndika ano embakumbaku ohali ningi ontsi ndyoka hayi etele aantu omukolo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondongi, ashike uuyuni sho weende wuuka komeho, otekinolohi nayo otayi ende yuuka pombanda. Mopaife aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu, go ohaga vulu natango okupulula omapya ogendji mesiku. Eshina ndika ohali ningi nduno ontsi, ndjoka ha yeetele aantu omikolo nosho woo omikithi dhilwe.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha omayemele, yamwe taa longitha omandini. Ashike omukalo gumwe hagu longithwa kaanafalama oongoka haa longitha ominino dhoka dha tsuwa oombululu. Omeya ngoka ohaga zipo ashike gu ukilila poshimeno, shika ihashi hepeke omeya, sho ohashi kwata wo nawa omeya.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi pewa iikulya oshowo omeya, yi wape okukoka tayi endelele. Ohayi kalekwa mehala lya yela nawa opo kaa yi kwatwe komikithi. Oyendji ohaye yi tekula omolwa onyama oshowo omayi, yo ishewe ohayi vulu okulandithwa nokwiimonena sha shomondjato.

Ondjuhwa yOshiwambo oyo yimwe yomiiyelelwa mbyoka ya simanekwa pamuthigululwakalo gwAawambo okuyakula aayenda, uuna ngaa megumbo tamu ya aantu ya simana. Ohayi telekwa nduno nawa ndele e tayi hukulilwa metiti, ano oshiyaha shoPashiwambo.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mbono haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshipwiyu. Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa nokukuna, ano ohaya longekidha nduno ehala lyawo mpoka ya hala okukuna nawa, etaya kutha ominino ndhoko hadhi kala dha tsuwa eembululu opo omeya ga kale ashike guuka poshimeno. Omukalo nguno omwaanawa oshoka ihagu hepeke omeya.

Oonkambe odha simana unene omolwashoka ohadhi nana aantu moshilongo shetu shaNamibia hadhi eta lela aazayizayi ohadhi longithwa nduno momaudhano ogendji omolwashoka odhi hole okudhana nayi, tadhi dhana tadhi itidha dho tadhi ili wo.

Aantu oyendji oya simaneka lela ondjuhwa shaashi oya talika ko onga osheelelwa shoka hashi ya kulithwa aayenda megumbo. Ohayi telekwa no nawa ndele tayi hukulilwa metiti, ano oshiyasha shoka sha talwako sho pashiwambo .

Ope na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa nokukuna, ano aanafaalama yamwe ohaa longitha omikalo dha yoolokathana okutekela iimeno yawo. Omukalo gumwe omwaanawa haa longitha okutekela iimeno, oku longitha ominino dhoka hadhi kala dha tsuwa eembululu, na omeya ohaga zipo ashike guukilila poshimeno. Shika ihashi hepeke omeya.

Aanafaalama ohaa kunu iikwamboga osho woo iiyimati ya yoolokathana. Omboga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanafaalama. Ombwaanawa shaashi ohayi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele na uuna dha koko nawa ohadhi landithwa, ndele aanafaalama ta yiimonene sha shomondjato .

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka okukwata oohi. Yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo. Odha simana oshoka ohadhi kaleke omalutu getu ge na uundjolowele, omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila monyama yawo. Dho ishewe ohadhi vulu okulandithwa, ndele omuntu ta mono po sha shomondjato.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia, omu na omaludhi ogendji giinamwenyo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oshinamwenyo shika osha shitwa shi na olutu olunene. Ohashi tilika koyendji, molwashoka ohashi vulu okuyona, ashike ohashi eta wo aatalelipo shoka hashi eta eliko lyoshilongo li ye pombanda.

Aantu yamwe oya shitwa yena iikaha iiwanawa, ano hayi kokeke mbala. Aantu ohaya kunu nduno iimeno yawo ndele taya kala taye yi sile oshimpwiyu, oku yi tekela yi wape yi koke nawa. Uuna ya koka ohaye yi landitha nduno opo ya wape yi imonene iisimpo.

Konyala aantu oyendji oya tala ko oongombe onga oshinima sha simana, molwashoka ohadhi longithwa okuninga iinima oyindji. Uuna omumati a hala okuhokana oha gondo omukadhona gwe ongombe. Ongombe oyo tuu ndjika ohayi vulu okulandithwa e tayi etele omulandithi iimaliwa. Ohatu mono ko wo onyama noshowo omahini.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Ano opuna aantu yamwe mboka yashitwa yena iikaha iiwanawa noku kuna iimeno, uuna iimeno yawo yakoko nawa oha ye yilandithapo nduno opo ya wape yiimonenesha shomondjato.

Oondjuhwa odho oludhi dhiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ano ohayi silwa oshimpwiyu okupewa iikulya, osho wo omeya. Oyendji ohaye yi tekula omolwa onyama osho wo oku yi landitha uuna ya koko, ndele taya imonene sha shomondjato.

Monale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi oku pulula omapya gawo. Ashike uuyuni sho we ende tawu yi komeho otekinolohi tayo oyu uka pombanda, mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga vulu oku pulula nando omapya geli omulongo mesiku, ano ohaga ningi lela iilonga iipu, ashike oge na ontsi ndjoka hayi zi mugo hayi etele aantu omikolo nosho tuu.

Opu na aantu yamwe ya shitwa ye na iikaha iiwanawa, ano haya vulu okukuna ndele iimeno yawo tayi koko nawa. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu, okuyi tekela, opo yi wape yi koke nawa. Uuna ya koka nawa ohaa landitha nduno iikunomwa yawo, opo ya wape yi imonene sha shomondjato.

Uuyuni shi tawu ende wu uka komeho notekilohi oyu uka pombanda. Monale aantu oya li haya longo nuudhigu, ano uuna taya kunu iimeno yawo, ashike paife aanongo oya nduluka po omashina ngoka ogo haga longithwa uuna aantu taya kunu iimeno yawo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo, ohayi silwa oshimpwiyu okupewa omeya niikulya. Oyendji ohaye yi tekulile onyama nomayi dho ohadhi vulu okulandithwa opo wiimonene sha shomondjato.

Aantu ohaya kunu iilya ndele shampa ya koko etaya tete ko omitse dhawo. Omitse ohadhi dhengwa nduno ndele etadhi zi oomuma ndhoka. Ngele owahala eemuma dhi zemo nawa oho yele iilya yoye , opo wu wape wukeyi pungule, omolwaashoka itovulu okuyi pungula yina etutu.

Aantu yamwe ohaa tekula oohi haye dhi tekulile muundama .Ohaa kala ta yedhi pelemo iikulya opo dhi koke mbala dhi indjipale .Ngele dha koko ohaye dhi landithapo etaa imonene mo iiyemo.

Aantu ohaya li iikulya opo ya kaleke omalutu gawo gena oonkondo. Ohaya li nduno iikulya ya yoolokathana, yamwe ohaya li oondjuhwa dhoshiwambo, yo yamwe taya li omakaka oshowo omatama noonyanga noshithima. Ashike iinima mbika ohayi ya po pamaludhi ga yooloka.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa mo magumbo. Oombaka odhi hole momeya unene na yamwe oha yedhi tekula omolwa onyama osho wo omayi. Uuna dha tendula ohadhi vala uumbakagona mboka hawu vulu oku landithwa po opo mwene gwadho a mone oshimaliwa.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno nosho wo iinamwenyo oshimpwiyu, ano ohaya kunu nduno iimeno yawo etaya kala ta yeyi sile oshimpwiyu okuyi tekela ohaya longitha nduno omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo opo yi wape yaase.

Aanafalama oyatseyika onga aantu mboka haa sile iimeno nosho woo iimuna oshimpwiyu. Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa mboka haa kokeke iimeno nawa ohaaningi ehala lyayela nawa haye lyoopaleke opo ya vule yakunemo iimeno yawo. Ehala ndika oha li kala lyatulwa oonete kombanda nosho woo omeya yakeelele omutenya ogundji kiimeno yawo.

Uuna Shiyenga shaNangombe e ga tile pevi omeya ohaga talama haga kala ano ge li momilonga moka hamu kala omeya. Omwiidhi ohagu mene wo nawa ngoka hagu liwa kiimuna yetu opo yi kale ya paluka nawa.

Oohi ohadhi kala momeya uule wethimbo dhi na ashike omwenyo. Aantu yamwe ohaa tekula oohi nelalakano lyokudhi landitha ngele dha koko, opo ya vule yi imonene sha shomondjato. Ishewe oohi odhi na onyama ndjoka yi na uundjolowele komalutu getu, omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila muyo.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa niimeno ano haya kunu iimeno etayi koko nawa. Ohaya kunu nduno muunima moka haya vulu uuna iimeno yawo ya koko nawa ye keyi landithe e taya imonene sha shomondjato

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyono kwali hayi nanwa koondongi, ashike uuyuni sho weende tawuyi komeho notekinolohi nayo ota yiyi komeho. Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga longo iilwa iinene ashike ohaga eta ontsi ndjono hayi vulu oku etela aantu uuvu wontumba.

Uuyuni sho tawu ende tawuyi komeho nehumokomeho olyuuka pombanda. Opena aantu yamwe aanongo ano omuntu ta vulu okundulukapo eshina lyontumba . Mopaife aantu ihaya longithawe ano oonyala dhawo unene ,awoo kuuyuni okweya omashina gayoolokathana.

Moshilongo shetu Namibia omuna oondunda odhindji dhomainyanyudho moka hatu adha mo iipundi oshowo iitaafula. Iipundi mbika oya tulwa po nelalakano, opo ngele omulandi gontumba teya, po oku na oshipundi, po opu na wo oshitaafula. Ehala ndika ohali kala lela lya opalekwa nawa, tali nana aalandi.

Aanafalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Opu na aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwananawa, ano haya vulu okukuna iimeno yawo e tayi koko nawa. Uuna iimeno yawo ya koka, oha yeyi landitha po nduno, e tayii monene sha shomondjato.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Opena aantu yamwe yashitwa yena oonyala oombwanawa noku kuna ano uuna ayakunu ohaya longitha oku tula kooha oshowo pombanda yiipundi yawo ya kaleke iimeno yawo kokule nomutenya ogundji ngoka hagu vulu oku dhipaga iimeno yawo.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Odhili polupe lwondoongi na ohadhi eta aazayizayi moshilongo shetu shono hashi kokeke eliko lyoshilongo. Aantu yamwe ohaa li onyama yadho.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji gomainyanyudho ngoka haga kala lela ga ningwa nawa, ano geli pamuthika gopashinanena. Pomahala ogo tuu ngano ohapu kala puna iipundi oshowo iitaafula oyindji, ya ningwa miiti ya kola.

Omalutu getu oga pumbwa iikulya opo ga wape gakale gena oonkondo go oga ndjangumuka nawa, ondjuhwa yoshiwambo oyo yimwe yomo nyama ndhoka dha simanekwa kaawambo ano uuna omuntu uuvite ondjala yo ishewe opuna ngalamithi yamuteni nomboga yoshiwambo.

Aantu yamwe ohaya tekula oohi ano haye dhipe iikulya opo dhi koke tadhi endelele. Uuna dha koka nawa oha ye kedhi landithapo. Yamwe oha ye dhi tekula omolwa osheelelwa. Molwaashoka onyama yohi oya simana komuntu kehe omolwa iitungithi yolutu mbyoka hatu mono oku pitila monya yayo.

Moshilongo shetu Namibia omuna omahala ogendji gomainyanyudho. Ano omahala ngaka ohaga kala lela omawanawa, ga longekidhwa lela nawa. Ohamu kala muna iitafula oshowo iipundi mbyoka ya ndulukwa po pomaludhi gayoolokathana. Omindilo dhomaludhi gayoolokathana ohadhi kala tadhi monika koombinga adhihe mpaka naampeyaka.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ha yi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia. Ohayi e ta eliko lyoshimaliwa li ye pombanda , yo ishewe oya shitwa yi na omagulu omale osho wo othingo onde ndjoka ha yi yi kwatha opo yi wape okulya omafo ngoka ge li kondungu yoshimeno shontumba.

Oombuto dhiilikolomwa ohadhi adhika pomahala gomalandithilo mpoka uuna omunafaalama gontumba a longa iilikolomwa oyindji. Oha mono nduno kutya iilikolomwa mbyoka itayi vulu okukala pehala limwe nohe ya po nduno nondunge, opo a ka shingithe po yimwe ye i imonene sha shomondjato.

Aanimuna oya tseyika onga aantu mboka haya sile iinamweyo osho wo iimeno oshimpwiyu. Ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Aantu yamwe ohaya longitha omahela yamwe omandini, ashike omukalo gumwe haya longitha ogo ngoka gokutekela nominino ndhoka hadhi kala dha yalwa pevi ndha tsuwa oombululu.

Moshikunino shetu shiinamwenyo MoNamibia omu na omaludhi ogendji giiyamakuti. Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oya shitwa yi na omagulu omale nosho wo othingo onde ndjoka hayi kwatha opo yi wape okulya omafo nga geli kombanda yoshimeno shontumba.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondoongi mokupululia omapya gawo , ashike sho uuyuni tawu yi komeho omambakumbaku ogeya ko taga pulula omapya ogendji mesiku. Eshina ndino ohali eta nduno ontsi ndjoka hayi eta omukolo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyono hayi nanwa koondongi, ashike sho uuyuni we ende tawuyi komeho notechnology oyi uka pombanda. Mongashingeyi aantu otaya longitha omambakumbaku ngoka haga vulu oku pulula omapya 10 mesiku ohaga ningi iilonga iipu shili, ashike ogena omauwinayi kutya ohaga ningi intsi oyindji ndyoka hayi vulu oku etela aantu omikolo.

Ondunda yoku lala oya tali kako onga ehala moka omuntu haka ka lala uuna uuvite a loloka nenge uusiku ngele weya. Ehala ndika ohali kala lya yela lela mo omuna oombete moka omuntu haka vululukila oshowo iipundi .

Aanafaalama oyo aantu mboka yatseyika ko haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Aantu yamwe oyashitwa ye na iikaha iiwanawa ano haya kunu iimeno e tayi koko nawa. Iikwamboga oyo yimwe yomiimeno mbyoka hayi kunwa, ohayi etele nakukuna oshimaliwa mondjato yo ishewe ohayi tidha po ondjala.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku oku pulula omapya ga wo oshoka ohaga endelele. Omambakumbaku oga pu no ku longitha woo.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno noshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya kunu nduno iimeno yawo, e taya kala taye yi sile oshimpwiyu okuyi tekela, opo yi wape yi koke tayi endelele yo kaayi pye omutenya. Ohaya landitha iilikolomwa yawo, e taya imonene sha shomondjato.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwiyu nduno oku pewa iikulya oshowo omeya yi wape oku koka tayi endelele. Oyendji ohaye yi tekula omolwa omayi noshowo onyama. Ohayi landithwa ishewe opo wu wape wu imonene sha shomondjato.

Aantu sho yatonata noya nongonona oyamono kutya iimeno yawo ohayi dhengwa unene komutenya. Oya tameke okukonga uunete opo yagamene iimeno yawo komutenya Oya tula onete pombanda nosho woo mooha adhihe dhoshikunino. Omukalo nguka ohagu game iimeno kayi se yoyiganye komutenya nosho woo kayi yonagulwe po kiimuna.

Oondjuhwa ngele dha tendula ohadhi vala uuyuhwena. Ohawu kala nduno kohi yetonatelo lyomuntu gontumba ngoka tewupe omeya oshowo iikulya wu wape oku koka tawu endelele. Ngele wa koko nawa yamwe ohaye wu lipo, yamwe tayewu landitha po ya vule oku imonena iisimpo.

Omuna omahala ogendji gomayinyanyudho moshilongo shetu Namibia. Omahala ngaka oha ga adhika nduno mpaka naampeyaka moshilongo. Ohaga kala lela omawanawa taga nana omutali. Oho adhapo nduno puna iitaafula noshipundi shoka sha inekelelwa ngoka teya pehala mpoka.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha omayemele yamwe taya longitha omandini, ashike omukalo gumwe go omuwanawa hagu longithwa kaanafaalama ogo ngoka haya longitha ominino okutekela iimeno yawo, ndhoka hadhi kala ashike dha lamba mpoka pu na iimeno. Odha tsuwa nduno oombululu nomeya ohaga zi po ashike gu ukilila poshimeno.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iinamwenyo oshowo iimeno oshimpwiyu. Opu na aantu yamwe ye na iikaha iiwanawa ano haya kokitha nawa iimeno. Ohaya longitha nduno omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo, ashike omukalo gumwe omuwanawa oongoka gokutekela taya longitha ominino ndhoka dha tsuwa uumbululu nomeya ohaga yi ashike gu ukilila poshimeno.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi kalekwa nduno pehala lyayela, dho tadhi pelwapo iikulya oshowo omeya. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa onyama oshowo omayi, uuna dhakoka nawa ohadhi landithwa opo nakulanditha i imonenesha shomondjato.

Oohi oha dhi vulu okukala momeya uule wethimbo dhina omwenyo inaadhi sa. Oyendji oha ye dhi tekula opo ya wape oku dhi landitha uuna dha koko, yo ya lye wo onyama yadho. Oshoka odhina onyama ombwaanawa ndjoka hayi kaleke omalutu getu gena uundjolowele.

Aantu yakwe ohaya tekula oohi shaashi ohadhi vulu oku kala momeya uule wethimbo inaadhi sa. Ohaye dhi pe nduno iikulya dhi wape oku koka tadhi endelele. Yamwe ohaye dhi tekula omolwa onyama oshowo oku landitha, shaashi ohaya vulu okudhi landitha ndele etaya imonene mo sha shomondjato.

Ondjuhwa oyo oludhi lwikwamawawa ndyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshipwiyu okupewa iikulya nomeya yiwape okukoka tayi endelele. Aantu ohaya mono mo osheelelwa oshowo omayi. Uuna wi iyadha wuna oondjuhwa odhindji oho vulu okulandithapo dhimwe eto imonene iisimpo.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka oku tekula oohi. Yamwe ohayedhi tula moonete eta ye dhi pele mo iikulya opo dhi vule oku koka adhi endelele. Uuna dha koka nawa ohayedhi landitha po dho dhimwe ohaye dhi lipo molwaashoka ohi oyina onyama ombwanawa.

Moshikunino shetu shiinamwenyo omuna iinamenyo oyindji mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu . Ihashi eta nduno ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyi ye pombanda . Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo shetu.

Oombaka odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Iikwamawawa mbika oyi hole momeya, yo ishewe ohayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya. Yamwe oha yeyi tekula omolwa onyama, oshowo okuyi landitha.

Oohi oha dhivulu okukala uule wethimbo momeya ano inaa dhisa. Odha simana komalutu getu omolwaashoka ohadhi kaleke omalutu getu gatya omaundhjolowele okupitila miitungithilutu mbyoka hatu monoko, yo ishewe ohadhi vulu oku etela omuntu iimaliwa mondjato okupitila momalandithilo.

Onduli oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa li ye pombanda okupitila maazayizayi. Oya shitwa yi na omagulu omale osho wo othingo onde ndjoka hayi kwatha opo yi wape lye omafo ge li kondungu yoshimeno shontumba.

Moshikunino shetu shaNamibia shiinamwenyo otuna mo iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo oyo tuu mbika ohayi nana nduno aatalelipo moshilongo shetu, shika ohashi eta nduno eliko lyoshimaliwa liye pombanda. Ongalangombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yatseyika ko nawa hayeeta aatalelipo moshilongo shetu.

Aanafalama ohaya tseyi kako onga aantu mboka haya sile iimeno osho woo iinamwenyo oshimpwiyu. Ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana okutekela iimeno yawo. Omukalo gumwe omwaanawa haya lingitha, oongoka okutekela yawo taya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa eembululu, nomeya ohaga zipo ashike gu ukilila poshimeno. Yo ishewe ohaya kala ya tula iikunino yawo eenete opo ya kaleke omutenya ogundji kiimeno.

Aanafaalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iinamwenyo oshimpwiyu. Aantu yamwe oyashitwa yena iikaha iiwanawa ano haya vulu oku kuna iimeno ndele tayi koko tayi endelele. Ohaya longitha nduno omikalo dha yoolokathana oku tekela iimeno yawo. Omukalo gumwe omuwanawa hagu longithwa kaanafaalama okutekela taya longitha ominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu nomeya ohagazimo gu uka piimeno.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi e ta aazayizayi maatalelipo. Ohayi eta nduno ekoko lyoshimaliwa li ye pombanda okupitila maatalelipo. Oshinamwenyo shika osha shitwa shi na othingo onde oshowo omagulu omale. Othingo yawo ndjoka ohayi kwatha, opo yi wape okulya omafo ngoka ge li kondungu lela yoshimeno shontumba.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi silwa oshimpwuyu okupewa omeya nosho wo iipalutha. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa omayi osho wo onyama. Uuna ya tendula omayi gawo ga koko nawa, ohayi tendula e tamu zi uuyuhwena. Oto vulu wo okudhi landitha ngoye twiimonene sha shomondjato.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iimeno oshowo iimuna oshimpwiyu. Ohaya longitha wo omikalo dha yooloka oku kuna iimeno yawo, yamwe ohaye yi kunu pehala ndoka lyu ukilila nawa lyo olya tulwa oothaila koombinga noombinga, opo kaayi dhengwe unene komutenya ogundji.

Oohii oha dhadhika momeya moka hadhivulu oku kala ule wethimbo dhina omwenyo, odha simana shashi aantu ohamonoko itungithilutu oku pitila monyama yadho, dho ishewe ohadhilandithwa ndele omuntu timonene sha shomondjato.

Aantu oha longitha omaludhi ngayoloka thana oku kwata oohii, yamwe ohalongitha iishongo yo yamwe talongitha oonete, oohii odha simana shashi oha dhitidhapo omunkaga dho ishewe oha dhetele nakulanditha oshimaliwa.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho, notekinolohi otayi uka pombanda. Monale aantu okwali haya longitha omatemo oku fula omalambo uuna taya kunu, ashike mongaashingeyi aantu oya nduluka po omashina, ngoka ogo haga fulile iimeno.

Aantu yamwe oya shitwa ye na iikaha iiwanawa ano hayi kokeke iimeno nawa. Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yoolokathana oku tekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu. Omeya ohaga zimo owala ga ukilila piimeno. Shika ohashi kwata nawa omeya.

Oohiohadhi vulu oku kala uule nethimbo momeya inadhi sa. Odha simana komalutu getu oshoka ohadhi tu etele iitungithilutu kupitila monyama yadho. Dho ishewe ohadhi tu etele iisimpo okupitila momalanditho.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo mbyoka hayi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa iikulya oshowo omeya. Ohadhi kalekwa momahala ga yela nawa opo dhi kale kokule nomikithi. Oyendji ohayedhi tekula omolwa omayi oshowo onyama oshoka ngele owedhi landitha oho vulu okwiimonena mo iisimpo yontumba.

Aanafaalama ohaya longitha omaludhi gayoolokathana okutekela iimeno yawo opo yi vule yikoke nawa yo kayi se . Omukalo gumwe hagu longithwa okutekela ogo ominino ndhoka dha tsuwa eembululu , ano omeya haga zi mo ashike guukilila poshimeno. Shika ihashi hepeke nande omeya.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimeno osho wo iinamwenyo oshimpwiyu. Uuna ya kuna iimeno yawo ohaya longitha nduno omaludhi ga yoolokathana okutekela iimeno yawo. Omukalo gumwe ngoka haya longitha omuwanawa ohaya longitha oominino dha tsuwa oombulu nomeya ohaga ziko ashike guukilila poshimeno. Omukalo nguno ihagu hepeke omeya nando.

Omalutu getu oga pumbwa iipalutha opo ga kale ge na oonkondo, ga wape okulonga shika nashiyaka. Ongalamwithi yaShiteni oya tali kako onga oshikulya shesiku kehe. Ohashi kale ke omalutu getu ga pama nawa ga tya omaundjolowele go oge na oonkondo.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekula oohi. Yamwe ohaye dhi kutha momeya ndele taye dhi ningi uunima wu li pooha dhomagumbo gawo, opo ya wape okukala taye dhi pe iikulya dhi wape okukoka. Uuna dha koka nawa ohaye ke dhi landitha nduno yo yamwe taye dhi li, oshoka onyama yawo ombwaanawa oyi na iitungithilutu ya pumbiwa komalutu getu.

Aantunohaya longitha omikalo dha yooloka moku kwatwa oohi. Yamwe ohaya longitha oonete, yamwe taya longitha omayemele, iishongo oshowo uundjolo. Oohi odha simana shaashi ohadhi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele omolwa iitungithilutu mbyoka hayi pitile monyama yawo, oshowo ohashi etele omuntu oshimaliwa oku pitila momalandithilo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Oyendji ohaye dhi tekula omolwa onyama, oshowo omayi gadho. Uuna omayi ga ningi ogendji, ohaye ke ga landitha nduno, e taya imonene sha sho mondjato.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omu na omaludhi giiyamakuti mbyoka hayi nana aazayizayi moshilongo shetu. Ohaye eta wo ekoko lyoshimaliwa li ye pombanda. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya simana, omowashoka aantu ohaya li onyama yawo yo ishewe ohaya longitha oshipa shawo okunduluka mo iinima ya yooloka.

Opena aantu yamwe yashitwa yena iikaha iiwanawa ano haya vulu okukuna iimeno ndele tayi koko nawa. Uuna iimeno yawo ya koka ohaye yi kuthako nduno ndele taya kalandithe yashiwe yamone sha shomondjato.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Oya ta li kako onga oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka ya simana. Omolwaashoka ohayi eta eliko lyoshimaliwa li ye pombanda, oku pitila maatalelipo. Dho ishewe, odhina omatudhi gawo ngoka haga longithwa okupanga omukolo pashiwambo, noshowo omikithi dhilwe.

Otuna iikaha yayoolokathana, opena yamwe mboka yena iikaha iiwanawa okukuna iimeno etayi vulu okumena tayi endelele. Omatama ogo gamwe gomiimeno mbyoka hayi kunwa. Ogasimana shaashi ohatu galongitha okuteleka omihoka dhetu omolwaashoka ohadheeta mo omulyo, oshowo hayeeta oshinima shikale shatowala nawa.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana oku kwata oohi. Onyama yohi oya simana, oshoka oha yi kaleke omalutu getu gena uundjolowele omolwa iitungithi lutu mbyoka hatu mono oku pitila muyo, yo yamwe ohaya landitha oohi noku imonenamo sha sho ndjato.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi giinamwenyo ogendji mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi eta aazayizayi moshilongo shetu. Shika ohashi eta nduno ekoko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda.

Monale aantu oyali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koondongi ashike paife uuyuni sho tawu humu komeho notekinolohi oyuuka pombanda. Mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga vulu okupula omapya ogendji mesiku. Omambakumbaku ogo tuu ngano ohaga etele aantu omikithi.

Monale aantu okwali haya longo nuudhigu. Ano uuna taya longo oomwiidhi dhawo, ohaya longitha oonyala dhawo. Ashike aanongo oya nduluka po omashina ngono haga tete omwiidhi nokugu tonya nawa. Oya ninga nduno iilonga iipu kaantu.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iimeno niinamwenyo oshimpwiyu. Aantu yamwe oya shitwa yena iikaha iiwanawa noku kuna iimeno, moka haya vulu oku kuna iimeno yawo e taye yi tula oonete pombanda oku keelela omutenya ogundji. Shika ohashi etele nduno gumwe iimaliwa mondjato, shaashi ngele iimeno oya mene nawa ndele tayi tula ko ohaya vulu oku landitha iiyimati.

Uuyuni sho tawu ende wu uka komeho, nuutekinika owu uka pombanda. Monale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike mopaife aantu ohaya longitha omambakumbaku, ngoka haga ningi iilonga iipu, go ishewe ohaga vulu okupulula omapya ogendji pethimbo limwe. Oge na nduno uuwinayi molwashoka ohaga zi olwithi ndoka halu kakeke ewangandjo, go ishewe ohaga eta ontsi ndjoka hayi etele aantu omikolo.

Opuna omikalo odhindji dha yooloka okukuna, aantu yamwe ohaya kunu momapya yo yamwe ohaya kunu munima wopa shinanena mboka hawu kala ashike pehala lya gamenwa hamu tekelwa omeya, una iimeno yoye yamene nawa ohovulu oku kalanditha ngwe twiimonenemo sha sho mondjato.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Ohayi tungilwa ehala mpoka hayi lala hali ithanwa okakuku moka hayi pelwa okulya osho woo omeya. Oyendji ohaya tekula oondjuhwa omolwa onyama, omayi osho woo omalwenya gayo. Uuna wi iyadha tolanditha omayi gayo nenge onyama oho vulu oku imonena sha shomondjato.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi kalekwa kehala ndoka hali ithanwa okakuku, hayi pelwa ko iikulya osho wo omeya yi wape okukoka tayi endelele. Olundji aantu ohaye yi tekula omolwa onyama, osho wo omayi.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa megumbo, ohayi silwa oshimpwiyu moku pewa iikulya nomeya. Oyendji oha yeyi tekula omolwa onyama osho wo omayi. Uuna wa iyadha wuna oondjuhwa oho vulu oku dhi landitha ngoye twiimonene sha shomo ndjato.

Ondjuhwa yoludhi lwiilikama mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi ningilwa ehala lyawo lyokulala mboka hadhi pewelwa iikulya osho wo omeya ,oyendji ohaye dhi tekula molwa onyama osho wo omayi, una wiiyadha wedhi landitha otovulu okwi monena mosha shomondjato.

Oohi ohadhi vulu okukala uule wethimbo ele momeya inaadhi sa. Odha simana kukehe omuntu, omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okuza kudho. Na ishewe ohadhi etele omulandithi oshimaliwa sho mondjato. Uuna wa adha dhili medhiya, nenge dhili momeya gontumba, oho vulu okudhikwata kuna uuthemba washa.

Moshikunino shetu shiiyamakuti mo Namibia omuna omaludhi ogendji giiyamakuti moka hatu adha oonkambe dhoka hadhi hili aanzayinzayi moshilongo shetu, shika ohashi eta nduno ekoko lyoshimaliwa lyiye pombanda. Oonkambe natango odha simana omolwashoka aakuluntu ohaya kuthako omishila dhayo yekedhi longithe onga omishila dhoka hadhi longithwa poohango.

Iinamwenyo yomomeya oyili pomaludhi ogendji. Ombwa yomomeya oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yatseyika nawa hayi kala momeya. Oyasimana omolwaashoka aantu ohayeyi longitha okukuthako onyama , ishewe ohayi zi omagadhi taga vulu okupanga uuna omuntu te ehama omakutsi nayilwe.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno ya yooloka. Omboga oyo yimwe yomiimeno mbyoka hayi kunwa yokuliwa . Ohayi eta wo iimaliwa shaashi ohayi vulu okulandithwa yo ohayi liwa.

AaNamibia ontseyo aanelago molwaashoka otuna omilonga moka hatu adhamo oohi . Odha simana uunene shaashi ohadhi eta uundjolowele momalutu getu , dho ishewe ohadhi todhapo omukaga . Otovulu okumona iisimpo okupitila mudho ano momalandithilo. Puuwanawa wadho ohadhi kwatwa kukehe omuntu ,ano ino pumbwa oombapila yasha kutya okumwene gomukunda okudhi kwata.

Aantu ohaya longitha omikalo dhi ili mokukwata oohi. Yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo nosho tuu. Odha simana, oshoka ohadhi kaleke omalutu getu ge na uundjolowele. Tse ohatu mono iitungithilutu okupitila monyama yadho. Nakudhi landitha ohi imonene sha shomondjato.

Otu na omilonga moka hatu adha oohi dhoka dhili dha simana kehe komuntu shashi ohadhi kaleke omalutu getu gena uundjolowele dho ishewe ohatu mono iitungithi lutu oku pitila mudho. Ohadhi eta wo oshimaliwa shomuntu ngoka tedhi landitha shiye pombanda oku pitila momalandithilo.

Muuyuni wonena aantu oyali haalongitha iipululo yoongombe opo ya pulule omapya gawo, ashike ehumo komeho sho lyeya aantu ohaapululitha omapya gawo nomambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu ngo ohaga vulu woo okupulula omapya ogendji mesiku shivulithe monale aantu sho yali haapululitha iipululo yoongombe.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yi holike kaantu. Odhi na onyama ombwanawa noyi na uundjolowele molutu lwomuntu. Omahini gadho ohaga liwa nohaga landithwa. Ohamu zi omagadhi ngono taga tulwa miiyelelwa. Oondumentu ohadhi pulula nokunana omatemba.

Moshikunino shiinamwenyo omuna omaludhi giinamwenyo ngaashi ondjamba, oonduli osho wo oyindji ya gwedha po. Ondjamba oyo yimwe ya simana oshoka ohai eta oompito dhiilonga yo ohai yambula po eliko lyoshilongo uuna ya landithwa po. Ondjamba oyina etudhi lyayo ndyoka lya simana, hali longitha pashiwambo okupanga omukolo.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa mbyoka hayi tekulwa megumbo. Ohadhi silwa oshimpwiyu kaantu okupewa omeya, omiti oshowo iikulya. Olundji ohadhi tekulwa omolwa onyama, omahini oshowo oshipa shadho shoka hashi vulu okuninga oongaku, uundjato, omapaya niinima iikwawo oyindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dholudhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo ohayi kalekwa mehala lyaandjuka nawa hali ithanwa okakuku, omo nduno hadhi pewelwa iipalutha osho wo omeya. Olundji aantu ohaye dhi tekula molwa oshiyelelwa, omayi osho wo okuninga oshimaliwa okupitila momalandithilo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia omuna omaludhi ogendji gIiyamakuti. Onduli oyimwe yomu mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda oku pitila mo malanditho osho wo metalelepo.

Moshikunino shetu shiiyamakuti moNamibia omuna omaludhi ogendji giiyamakuti. Ongolo oyo yimwe yomaambyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu yo ohayi eta wo eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda okuputila momatalelepo nosho woo melanditho lyonyama yawo.

Aantu ohaya longitha omikala dhi ili moku kwata oohi . Odha simana shaashino ohadhi kaleke omalutu getu gandja ngumukwa gena uundjolowele oku pitila miitungithi lutu mbyoka hatu mono. Dho ishewe ohadhi eta oshimaliwa oku pitila mokulanditha

Aanafalama oya shiwikako onga aantu mboka haya sile iinamwenyo osho woo iimeno oshimpwiyu. Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala kohi yetonatelo lyanafaalama uuna kadhi uvite nawa ohadhi pewa omiti opo dhivule okukala dhili hwepo.

Aanafalama ohalongitha ominkalo dhayoloka. Okutekela iimeno yawo yamwe ohalongitha oomandini, oshowo oomayemele ashike omukalo gimwe omwanawa epayipi hadhi tsuwa ombululu e tadhitulwa po shimeno. Omukalo nguka ohagu kwata nawa omeya oshoka omeya haguka ashike po shimeno iha guka mpoka inaga mpumbiwa.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi tekulwa megumbo. Ohayi tekulwa onga osheelelwa, dho ohadhi landithwa wo. Odhi hole iikulya nomeya, opo dhi koke nawa. Ohadhi vala omayi ngono haga liwa nohaga landithwa. Omalwenya gadho ohaga lumbithwa oondayi.

Aanafaalama oya tseyika onga aantu mboka haya sile iinamwenyo oshowo iimeno oshimpwiyu. Yamwe ohaya kunu iimeno yawo, taye yi sile oshimpyiyu nawa, taye yi tula uuhoho opo yi vule oku koka tayi endelele, yoya vule oku landitha iimeno manga iishona nenge taya landitha iiyimati mbyoka hayi zi kiimeno.

Oohi ohadhi adhika momeya moka hadhi vulu okukala ethimbo inaadhisa. Oohi odhasimana, oshoka ohadhipe omalutu getu uundjolowele omolwa iitungithilutu ndjoka ha yizi moohi dho ohadhi etele aalandithi iiyemo.

Uuyuhwena owo oludhi lwiikwamawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohawu kalekwa pehala lya yela nawa, mpoka hawu silwa oshimpwiyu, hawu pewa okulya oshowo omeya wu vule okukoka ngaashi tashi vulika. Yo aalandi taye ya okulanda ya ka mune wo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani, ashike sho uuyuni we ende tawu humu komeho, nuutekinolohi owuuka pombanda. Ano mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku, ngoka haga vulu okulonga omapya ogendji mesiku, go ohaga ningi wo iilonga iipu. Uuwanawa owo mboka ishewe kutya: ohayi gandja iilonga kwaamboka kaye nasha.

Aanafaalama oya tseyika ko onga aantu mboka haya sile iinamwenyo osho wo iimeno oshimpwiyu. Opena omikalo odhindji dhoku kuna, aantu yamwe ohaya kunu iimeno yawo momapya yo yamwe ohaya kunu muupokopoko. Ohaya landiitha nduno uumeno wawo manga uushona nenge ya landithe iiyimati yawo.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yili yomomagumbo mbyoka hayi kala koshi yetonatelo lyaantu. Oya simana unene, shaashi ohayi tidha po omukaga yo ishewe ohayi vulu oku ku etela sha shomondjato oku pitila momalanditho.

Oongombe odho uusita wa simana. Ohadhi pumbwa esiloshimpwiyu lyiikulya, omiti nomeya opo dhi kale dhina uundjolowele. Onyama yongombe ohayi liwa yo ohayi vulu wo okulandithwa. Monale iipa okwali hayi ningithwa omapaya noombanza dhokulala. Oonkiintu ohadhi vala uutaagona dho ohadhi kandwa omahini mono hamu zi omagadhi goongombe.

Omuna omilonga dhoka iha dhi pwiinine moka ha tu adha oohi. Odha simana shaashi oha dhi kaleke omalutu getu ga tya uundjolowe ga ndjangumuka, omolwa iitungithilutu mbyoka ha tu mono oku pitila monyama yawo. Dho ishewe oha dhi eta oshinaliwa oku pitila mondjato yomulandithi.

Oohi ohadhi vulu okukala momeya ethimbo ele dhi na omwenyo. Odha simana molwashoka odhi na iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa momalutu gaantu. Dho ishewe ohadhi eta oshimaliwa mondjato yomuntu okupitila momalandithilo.

Aantu ohaya longitha omaludhi gayooloka mokutekela iimeno, yamwe ohaya longitha uukopi, omayele, oondooha osho woo iikwawo oyindji, omanga yamwe haya longitha oopayipi ihaadhi hepele omeya omolwaashoka odha ningwa oombululu mpoka hapu ziilile omeya gooka ashike koshimeno ano Inaguukawe naampoka kaapuna iimeno.

Aantu yamwe ohaa muna uuyuhwena nelalakano lyokulanditha. Oha wu kalekwa nduno mehala lya yela, moka ha wu tulilwa mo iikulya nomeya opo wu wape okukoka ta wu endelele wu landithwepo aantu yi imonene sha shomondjato.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Pamuthigululwakalo gwAawambo, oshithima osha talika ko sha simana sho oshi li onga oshipalutha shesiku kehe. Ano ngele megumbo mwe ya aayenda ohaya yakulwa nongalamwithi yaShiteni. Ohashi telekwa nduno nawa, ndele tashi hukulilwa pelilo ndyoka lya talika ko onga oshikwatelwa shoPashiwambo.

Oondjuhwa odho iikwamawawa hayi tekulwa megumbo. Ohadhi tekulwa onga oshiyelelwa dho ohadhi landithwa woo, odhi hole iikulya nomeya opo dhikoke tadhi endelele. Ohadhi vala omayi ngono haga li wa nohaga landithwa. Omalwenya gadho ohaga lumbithwa oondayi.

Ondunda yomwiidhi oyo ondunda yOshiwambo ndjoka hayi tungwa momagumbo okupungulilwa nosho wo okulalwa. Ohayi kala ya tulwa omwiidhi ngoka gu li pombanda gwa keelela omutenya kaagu ye meni yo tayi tungwa noondhopi mooha ndhoka dha ningwa momavi.

Oohi ohadhi vulu okukala mo meya uule we thimbo inadhi sa. Odha simana koyendji shashi ohadhi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila monyama yawo, no ishewe ohadhi etele omuntu oshimaliwa ngele te dhi landitha.

Monale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani mokupulula omapya gawo. Ashike sho uuyuni tawu ende wuuka komeho notekinolohi otayi humu komeho. Mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu go ohaga vulu wo okulonga omapya gevulithe pomulongo mesiku shi vulithe monale.

Embakumbaku eshina ndoka hali longithwa okupulula omapya. Ohali endelele lyo ohali longo oshilwa oshinene. Ohali ningi ontsi ndjoka hayi vulu oku etela aantu omikolo. Ohali zi wo olwiithi ndono hali nyateke ewangandjo, ohali nu omahooli gena ondilo sho osho wu wete aantu yamwe ihaaye li vulu.

Oshigadhi osho oshikwatelelwa shopashiwambo moka hamu pungulwa iilikololwa unene ngaa iilya. Oshikwatelelwa shika osha simana, oshoka nohashi vilu okupungulilwa iilya uule wethimbo. Ashike, ohayi adhika yi li monkalo ombwaanawa. Oshigadhi ohashi siikilila kokahaka hoka ka longwa miiti e taka kumbwa noomwiidhi, elalakano okugamena shoka shili meni komutenya ogundji, komeya noshowo kontsi.

Oohi ohadhi kala momeya ethimbo ele dhina omwenyo. Odha simana shaashi ohadhi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono oku pitila mudho. Oohi ishewe ohadhi etele omuntu oshimaliwa mondjato okupitila moma landithilo.

Monale aantu okwali haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani ashike sho uuyuni tawu ende wu uka komeho no tekilonohi oyu uka pombanda. Mopayife aantu ohaya longitha omambakumbaku moku pulula omapya gawo. Ohaga ningi iilonga iipu go ishewe ohaga endelele shivulithe monale.

Pethimbo lyuupyu aantu ohaya yi komahala gomainyanyudho hoka haku kala kuna uutale womeya. Ehala ndika ohali kala lela lyaningwa nawa lili pamuthika gopashinanena. Uuwinayi wawo oomboka kutya ngele omuntu keshi oku yoga ota vulu oku sila mo.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe shi holike kaantu oyendji. Oshinamwenyo shika ohashi nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili, sho ohashi eta wo ekoko lyoshimaliwa liye pombanda omolwa aatalelipo mboka taye ya moshilongo, oshowo onyama yawo ndjoka hayi landithwa.

Aantu yamwe oha ya kwata oohi nokudhitula muundombe wawo moka hayedhi pele iikulya opo dhivule okukoka tadhi endelele yo yedhi landithepo yi imonene sha shomondjato. Onyama yoohi ombwanawa oshoka oyina uundjolowele omolwa iitungithi lutu mbyoka hatu mono okupitila muyo

Oondjuhwa olundji ohadhi tekulilwa oshiyeelwa, odhi hole pehala lya yela, opo dhaa kwatwe komikithi. Odhi na omauanawa ngoka kutya onyama yadho ohayi liwa nenge ohayi landithwa, ohadhi vala wo omayi ngoka ge na iitungithilutu ya gwana.

Onduli oyo oshinamwanyo shomokuti shoka shina othingo onde nomagulu omale. Osha shitwa shina ondapo, ku igamena. Uuna sha dhipagwa, onyama yasho ohayi liwa, yo ohayi landithwa wo. Ohashi nana wo aataleli po moshilongo shetu.

Aantu ohaa kwata oohi pamaludhi ga yooloka. Yamwe ohaa longitha oonete, yamwe taa longitha iishongo oshowo uundjolo. Odha simana, shaashi ohadhi kaleke omalutu getu ga tya uundjolowele mo ohatu mono mo wo iitungithilutu okupitila monyama yadho. Ohadhi etele wo nakukwata oshimaliwa okupitila momalandithilo.

Ehwiyu oko okadhila hono komiti olundji. Ohaka ende uusiku omutenya anuwa ihaka monoko nawa. Oha kali onyama. Aantu oyendji kaye ka hole oshoka anuwa ohaka hunganeke uuwinayi

Kehe okanona oka Namibia okena uuthemba wokuya koskola ka kanongekwe katseye ko ka mone woo uunongo. Uungulu dhoskola ohadhi kala dhina iitaafula niipundi moka aanasikola omo haya kala. Kehe oskola oyina omuzalo gwawo gwa yooloka kooskola oonkwawo. Ooskola dhimwe aamati ohaya zala oombulukweya yo aakadhona taya zala oohulukweya.

Oohi ohadhi vulu okukala dhili momeya uule wethimbo inaadhi sa, odha simana shaashi ohadhi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele, omolwa iitungithi yolutu mbyoka hatu mono okupitila mudho, dho ishewe ohadhi eta oshimaliwa kunaku dhilanditha.

Onyanga nayo ohayi kunwa. Ohayi silwa oshimpwiyu, oshoka oyi hole omeya noyi hole pehala pu na evi olindji kaali shi iipale. Ohadhi landithwa. Ohadhi tulwa miiyelelwa onga oshitowalekithi.

Ethimbo lyuupyu aantu ohaya yi komahala gomayinyanyudho ngono ge na uundombe womeya moka aantu haya kala taya dhana omeya opo yiikelele kuupyu. Ohamu vulu okusila aantu ngele okale nenge omuntu oye keeshi okumbwinda.

Ondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi kalekwa mehala lyayela nawa moka hadhi silwa oshimpwiyu okupewa iipalutha osho wo omeya. Olundji aantu ohaye dhi tekula omolwa oshiyelelwa, omayi osho wo okuninga oshimaliwa okupitila momalandithilo.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dha yooloka mokutekela iimeno yawo yamwe ohaya longitha omayemele ,uukopi oshowo omandini . Ashike Omukalo gumwe omuwanawa hagu longithwa kaanafalama ongoka haa tula eepipi piimeno etadhi tsuwa oombululu omeya ngoka ohazimo ashike guuka poshimeno po pwene omukalo nguno ohagu kwata nawa omeya.

Otu na omilonga ndhoka hadhi kala dhi na oohi ethimbo ele inaa dhi sa, ano nomeya inaa ga pwina mo. Oohi odha simana, oshoka ohadhi kaleke omalutu getu gatya uundjolowele, ga ndjangumukwa, omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono oku pitila mudho, dho ohadhi e ta wo oshimaliwa mondjato yana ku landitha.

Omuna iiyamakuti oyindji mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia oondjamba odho dhimwe dhomwa mbyoka hayi eta aanzayi nzayi moshilongo shetu ohayi eta eliko lyoshimaliwa liye pombanda okupitila momalandithilo nometalelepo.

Oondjamba odhi dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti dhoka dha shitwa dhina oonkondo ka mana. Uuna oshinamwenyo shina sha dhipagwa oshina onyama ndjoka hayi landithwa sho ohashi naana wo aataleli po moshilongo shetu, hashi eta eliko lyoshimaliwa lyoshilongo li ye pombanda. Oshina omukoti ngoka hashi longitha okulya noku kwata iinima yilwe.

Aantu ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okukwata oohi. Yamwe ohaya longitha oonete, yamwe taya longitha iishongo yamwe taya longitha uundjolo. Uuwanawa woshinima shika oku tidha po omukaga nokwiimonena sha shomondjato okupitila moma landithilo.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi tekulilwa onyama, omahini, oshowo oshipa shayo. Moshipa ohamu vulu okuningwa oondjato, oongaku niikwawo oyindji. Onyama ohayi landithwa wo ngoye to vulu oku ilikolela mo sha shomondjato.

Onduli oyo yimwe yo miinamwenyo yo mokuti. Oshishitwa shika osha shitwa shina ondapo. Oshina woo othingo onde opo Shi vule oku imonenasha shoku lya. Osha shitwa woo shina omagulu omale goku tondoka shivule oku igamena uuna puna oshiponga. Oshina woo onyama hayi liwa sho ohashi vulu woo oku landithwa po.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhayooloka mokutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya tekele taya longitha omayemele , yamwe taya longitha uukopi . Ashike omukalo ngono omwaanawa hagu longithwa kaanafaalama oongoka haya landa ominino , etayedhi tsu oombululu , ndhoka hadhi zi omeya guukilila ashike piimeno. Shika ihashi hepeke omeya nomukalo nguka omwaanawa unene.

Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka ha yi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia. Oha dhi kalekwa mehala lya ya ndjuka nawa, moka ha dhi mono iipalutha nosho wo omeya. Aanzayizayi ohayeya nduno mehala nlyoka lya gamenwa, oku tala nawa oonduli, yo taya gandja iisimpo yontumba. Oha shi eta ekoko lyoshimaliwa lyi ye pombanda.

Aanafalama ohaya longitha omaludhi ga yooloka moku kuna iimeno yawo. Yakwe ohaya kunu mevi mepya moka hali pululwa ndele etamu tulwa ombuto. Ashike yamwe ohaya kunu muunima mboka ihaawu kala wu li mevi hawu kala Ike watsilikwa poshinima shontumba.

Uuyuni sho tawende wuuka komeho, uungomba nawo owuuka pombanda. Monale aantu okwali haalongitha iipululo mbyoka hayi hilwa koonani moku pulula omapya gawo. Ashike monakanena, aantu otaa longitha omambakumbaku ngoka haga ningi iilonga iipu yo ohaavulu wo okulonga omapya ogendji mesiku shivulithe monale.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Odha pumbwa esiloshimpwiyu. Oku pewa iikulya nomeya opo dhi vule oku koka tadhi endelele ngaashi tashivulika. Olundji ohadhi tekulwa molwa osheelelwa, omayi, osho woo okuninga oshimaliwa oku pitila momalandithilo.

Ondjuhwa oya simanekwa pamuthigulukwakalo goshiwambo onga oshiyelelwa shoku yakula aatalelipo nande nditye shoku longithwa piituthi yasimana yopashiwambo. Ohayi telekwa nduno nawa e tayi hukulilwa metiti lyoshiwambo ndoka lya simana natango pamuthigulukwakalo gwaawambo.

Moshikunino shetu shiinamwenyo moNamibia, omuna omaludhi ogendji giiyamakutu. Ompanda oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu. Ohayi eta nduno eliko lyoshimaliwa lyoshilongo lyiye pombanda. Oyina wo eyinga ndyoka lyasimana halivulu oku landithwa e tali etamo natango oshimaliwa. Ashike ngele owa adhika wulyina kuna ombapila, oto mangwa thiluthilu.

Ethimbo lyuupyu aantu ohaya yi pomahala gomainyanyudho , ngono gena uundombe womeya, mono aantu haya kala taya dhana omeya opo yiikelele kuupyu. Ohamu vulu okusila aantu ngele okale nenge omuntu oye keeshi okumbwinda.

Ondjuhwa oyo oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohayi tulwa mehala lya andjuka nawa hali ithanwa oshikuku, moka hadhi pelwa iikulya noshowo omeya. Olundji ohadhi tekulwa omolwa onyama, omayi, oshowo iimaliwa mbyoka aantu haya mono okupitila momalandithilo.

Oshigadhi osho oshikwatelwa shasimana momiithigululwakalo gwaawambo. Ohashi longithwa okupungula iilikolwamo iilya uule wethimbo nonande omvula mbaali yili monkalo ombwanawa. Ohaku sikilwa nokahaka kalongwa miiti etaka kumbwa nomwiidhi nelalakano okugamena shoka shapungulwa meni komutenya, omeya nosho woo otsi.

Aanafalama oya tseyikwako onga aantu mboka haya sile iimeno niinamweyo oshimpwiyu. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala yili kohi yetonatelo lyaanafalama, ohaya kwashilipaleke kutya oya pewa okulya yo oyi na omeya ga gwana yo ishewe oya pewa omiti ngele pu na ndhoka tadhi ehama.

Oondunda dhokulila muuyuni mbuka odhindji, dha ningwa nawa nodhi li pamuthika gopashinanena. Ohamu kala mu na iipundi niitaafula ya ningwa nawa tayi nana aatalelipo. Kehe poshitaafula ohapu kala pu na iipundi yontumba hoka haku kala kwa kuutumba aayakulwa. Ohamu kala mwa ningwa nawa tamu monika omalamba ga tema mpaka naampeyaka.

Olufuko olwo ohango yopamuthigululwakalo moka aakadhona yanakatyepa haya fukalele. Mohango yoludhi nduka ina mu pitikilwa okuhokanwa omukadhona e na okanona, oshoka monale omukadhona shampa a ningi e tegelelo inaa hokanwa oha fikwa po thiluthilu. Aafuko ohaya kala ya zala iikutu yopamuthigululwakalo ya gwayekwa omalukula yo oya zala oonyoka mothingo yo yamwe oye na wo oontungwa komitse.

Moshikunini shetu shiyamakuti moNamibia oshina iiyamakuti oyindji ongolo oyo yimwe yomiiyamakuti mbyoka hayi eta aatalelipo moshilongo, ohayi eta wo eliko lyoshilongo lyiye pombanda okupitila momalandithilo osho wo metalelepo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa hayi munwa momagumbo. Ohayi kala pehala lya andjuka nawa hali ithanwa oshikuku, moka hadhi pelwa okulya kwadho noshowo omeya. Odhi na omauwanwa ga yooloka. Yamwe ohaye dhi munu omolwa onyama yo yamwe omolwa omayi. Oto vulu wo okuninga iimaliwa okupitila mudho mokulanditha onyama noshowo omayi.

Aanafaalama ohaakunu iimeno yawo ashikee oyena omaludhi ga yoolokathana okutekela iimeno yawo. Uuyuni sho weende tawuyi komeho notekinololyi oyuuka woo pombanda. Opena okashina hoka kandulukwapo hakatekele iimeno ohakeendelele shivulithe ngele omuntu talongitha eyemele nenge ekopi.

Oondjuhwa iitekulwanamwenyo yomegumbo. Ohayi tekulwa nelalakano lyokulanditha noshelelelwa. Ohayi pewa iikulya nomeya opo yi vule yikoke tayi endelele. Ohayi vala omayi mono haga tendula uuyuhwena, onyata yadho ohayi tulwa piimeno, omalwenya gawo ohaga lumbithwa oondayi.

Miikunino ohamu kunwa iikwambonga yayolokathana nosho woo iiyimati, oyasimana molutu lwontu, oshoka oyina iitungithilutu ngaashi okukoleka omasipa, nokukaleka omeho ngena uundjolowele. Iimeno oyapumbwa okusilwa oshimpwiyu, oyapumbwa woo evi lyina uuhoho nomeya gagwana.

Kehe okanona okaNamibia okena uuthemba wokuya kosikola kakamone uunongo, omolwaashoka muuyuni wo payife opo wukale wuna onkalamwenyo ombwaanawa owapumbwa onzapo. Moongulu dhosikola ohamukala muna iipundi niitafula yo ishewe ohaatulilwapo omuzalo gwosikola ngoka haazala kehe siku taayi kosikola.

Aantu yamwe oyena iikaha iiwanawa niimeno, ano ohaya kokitha nawa. Ohaya kunu iimeno yoludhi kehe uunene ngaa omatama. Uuna ye ga kokitha ohaye ga landitha po yi imonene sha shomondjato yo yimwe ohayi yi miiyiamati hayi li wa noyina omizile omiwanawa.

Embakumbaku eshina lyokupulula lyalongwa nomatemo ngoka haga galula evi opo liule okukala epu nawa nokukuna. Ohali longo tali endelele nohalyi longo oshilwa lela oshinene Puuwinayi weshina ndika olina omahooli gena ondili yoo aantu oyendji itaa vulu oku kala taya landa omahooli ngano omolwondili yago.

Moshikunino shetu shiiyamakuti moNamibia, ohamu adhika omaludhi giinamwenyo oyindji, Oyina omauwanawa ngoka kutya ohayi eta aatalelipo moshilongo shetu. Yo ishewe ohayi eta eliko lyoshimaliwa lyiye pombanda oku pitila maatalelipo osho wo oku landitha oonyama dhawo. Osho wo omayi ngoka haga zi wo miinamwenyo mbika.

Aantu ohaya kwata oohi pomaludhi ga yoolokathana yamwe ohaya longitha oonete, yamwe taya longitha iishongo nuundjolo. Odha simana omolwa iitungithi lutu mbyoka hatu mono okupitila monyama yawo na nakudhilanditha ohavulu oku imonena oshimaliwa shoka tashi vulu okumuningila uuwanawa owundji.

Moshilongo shetu omu na iinima oyindji iiwanawa mbyoka hayi nana aatalelipo. Oondjamba odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi nana aazayizayi moshilongo shetu. Ohayi eta wo eliko lyoshimaliwa li ye pombanda okupitila momatalelopo, oshowo momalanditho gonyama yawo.

Miikunino ohamu kunwa iiyimati ya yooloka. Omabanana ogamwe go miiyimati mbyoka hayi kunwa, oya simana mo malutu getu shaashi oyina iitungithilutu ngaashi oku koleka omasipa noku kaleka omeho gena uundjolowele. Oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu, ya pumbwa evi lina uuhoho nomeya ga gwana.

Miikunino ohamu kunwa iikwamboga yayooloka. Oya simana molutu lwomuntu oshoka oyina iitungithilutu yokukoleka omasipa nokukaleka omeho gena uundjowele. Oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu opo yivule okukoka nawa . Oya pumbwa evi lina uuhoho nomeya gagwana.

Muuyuni wonale aantu okwa li haya longitha iipululo mbyoka hayi nanwa koonani moku pulula omapya gawo. Ashike sho uuyuni we ende tawu humu komeho, aantu oya tembukile komambakumbaku, ogo paife haya longitha oku pulula omapya gawo. Ohaga ningi iilonga iipu, go ishewe ohaga vulu oku pulula omapya ogendji mesiku shivulithe sho aantu yali haya longitha iipululo yonale.

Onyama yondjuhwa oyasimanekwa unene pamuthigululwakalo gwAawambo omolwashoka oya talika ko onga osheelelwa shoka hashi yakula aayenda. Ohayi telekwa nduno nawa ndele tayi hukulilwa metiti, etiti olyo oshiyaha shopashiwambo.

Aanafalama oyena omikalo dhayooloka moku kuna iimeno yawo , yamwe ohaya pulula ndele ta kunu iimeno mepya, yo yamwe ohaa kunu ashike muupokopoko mboka hawukala watsilikwa koshinima shontumba.

Embakumbaku olyo eshina ndjoka hali longithwa oku pulula omapya. Oha li endelele, lyo oha li longo oshilwa oshinene. Oha li ningi ontsi, ndjono hayi vulu oku etela aantu omukolo. Oha li zi wo olwithi , ndono halu nyateke ewangandjo. Lyo ishewe, oha li nu omahooli ge na ondilo.

Tuna elago tweya muuyuna wuna otekinologi yoku nduluka omashina giili no giili. Okwa ndulukwa okashina koku heya omwidhi, hooa haka ningi iilonga yi kale iipu ko otaka endelele, shi vulithe monale shoka kwalu hatu longitha omatemo osho wo iihupulo. Okashina haka ohaka vulu oku heya ehala olindji mesiku limwe, shi vulithe omuntu ngoka ta longitha etemo.

Otuna omahala ogendji goku inyanydha moka ho adha muna iipundi niitafula. Ehala ndika ohali kala tali nana aatali lyo olya yela nomuntu toyimo oho kala wu uvite kutya eno owuli lela poshinima sha silwa oshimpwiyu.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo momaludhi gayoolokathana. Oyena woo omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Yamwe ohaya longitha omayemele, uukopi oshowo omandini. Ashiki omukalo gumwe omwaanawa hagu longithwa kaanafalama ogo ngoka haya longitha oopayipi ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu opo dhi vule okuza omeya ngoka guuka ashike poshimeno. Shika ohashi kwata nawa omeya.

Oohi ohadhi adhika momeya moka hadhi vulu oku kala uule wethimbo inaadhi sa. Odha simana shaashi ohatu mono iitungithilitu oku pitila monyama yadho, tse oha tu mono wo oshimaliwa ngele ta tu dhi landitha kwaamboka ye dhi pumbwa.

Oondjuhwa ohadhi kala koshikuku, oshoka ohadhi nyateke nokuyonagula. Ohadhi pelwa ko iikulya nomeya. Ohadhi yambula po eliko lyoshilongo, oshoka ohadhi vala omayi ngono haga landithwa osho wo onyama yawo ohayi landithwa.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia. Odhi na omawuwanawa ogendji shaashi ohadhi vulu oku eta oshimaliwa shoshilongo shiye pombanda. Dho ishewe ohadhi gandja onyama. Oshowo haku tiwa omatudhi gawo oga simana uunene shashi ohaga vulu okulongithwa komuntu te ehama nande omukolo, nande wo omauvu gi ili.

Otu na omilonga ndhoka hadhi kala nomeya ethimbo ele moka hamu adhika oohi. Odha simana shaashi ohadhi kaleke omalutu getu ga tya uundjolowele dho odhi na wo iitungithilutu mbyoka ya pumbiwa komalutu getu. Ohadhi etele wo omuntu oshimaliwa okupitila momalandithilo.

Oohi ohadhi vulu okukala momeya uule wethimbo dhi na omwenyo. Odha simana. Ohadhi kaleke omalutu getu ga tya uundjolowele, omolwa iitungithilutu mbyoka hatu mono okupitila monyama yawo, dho ishewe ohadhi etele aantu oshimaliwa.

Aanafalama aantu mboka ya tseyika haya sile iimeno niinamwenyo yawo oshipwiyu. Ohaya kunu omapya gawo etaya kala taya sile oshipwiyu iimeno yawo. Ngele yathiki pethimbo lyokuteya ohaya teya nokukuthako iiyimati yawo. Yimwe ohaya vulu okukalanditha onga oombuto kwaamboka yahala oku kakuna.

Aanafalama oya tseyikako onga aantu mboka haya sile iimuna niimeno oshimpwiyu. Opuna aantu yamw yena iikaha iiwanawa noku kuna iimeno ohaya kunu ngaashi oomboga ndhoka haya vulu okulanditha opo yi imonene sha shomondjato.

Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia. Ohadhi kalekwa nduno mehala lya yela lyo olya andjuka nawa moka hadhi pelwa iipalutha oshowo omeya. Aazayizayi ohaye ya nduno mehala ndyoka lya gamenwa nawa nokutala nawa oonduli oshowo iinamwenyo iikwawo. Yo taya gandja nduno iisimpo yontumba mbyoka ya tulwa po.

aantu ohaya longitha omikalo dhayooloka oku kwata oohi , yamwe ohaya longitha oonete yo yamwe taya longitha iishongo nosho tuu. Odha simana unene shaashi odhina iitungithi lutu mbyoka hayi kaleke omalutu gena uundjolowele , ohadhi eta wo eliko lyoshilongo lyiye pombanda omolwashoka ohadhi landithwa kiilongo yo popepi mbyoka yili mompumbwe yadho.

Welwitchia Mirabilis osho oshimeno shoka hashi adhika mombuga, oshimeno shika ohashi vulu okukala shi na omwenyo uule woomvula odhindji, nande konima oku na oshikukuta, ano ndi tye inashi mona omeya ga gwana. Oshimeno shika ohashi nana aatalelipo moshilongo shetu Namibia, molwashoka osha pumba unene sho ohashi eta eliko lyoshilongo li ye pombanda molwa aazayizayi.

Aanafalama oyashiwika onga aantu mboka hayasile iiyamakuti oshowo iimeno oshimpwiyu. Ohaya kwashilipaleke kutya keshe oshiyamakuti shili koshi yetonatelo lyawo oshagamenwa, sho oshapewa omiti dhoka hadhikaleke omalutu gawo gena uundjolowele. Ondjamba oyoyimwe yomiiyamakutu mbyoka hayikala yili koshi yetonatelo lyaanafalama osho woo okusila oshimpwiyu kuyo.

Oondjuhwa odho oludhi lwiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ohadhi kalekwa mehala lya andjuka nawa hali ithanwa okakuku, moka hadhi pelwa iipalutha yadho. Olundji aantu ohayedhi tekula molwa osheelelwa, omayi, oshowo okuninga oshimaliwa, okupitila momalandithilo.